Ombaanga yoStandard Bank. Kala wa ndjangumukwa, kala wa gamenwa, kala nawa, yanda ekengelelo.

Opo waadhe ondondo yelongitho lyomayakula gombaanga yotango yopashigwana gopangodhi, owu na oku ninga oshilyo. Opo wuninge oshilyo kutha ongodhi yoye yopeke thinda *140*321#. Thinda 6 wu kwashilipaleke uuyelele woye wombaanga ee to landula omalombwelo galandula ko.

Namibia oku na iimakiwa yomafo yi li ihamano. Ena oshimaliwa shoodola omathele gaali, oshimaliwa shoodola ethele, oshimaliwa shoodola omilongontano, oshimaliwa shoodola omilongondatu, oshimaliwa shoodola omilongombali noshowo oshimaliwa shefo shoodola omulongo.

Pethimbo lyuutalala wamememe, puundama wokuyogela mboka hawu adhika momahala gomayimweneneno ito adha mo tuu nando oye omuntu gumwe. Shika ohashi etwa konkalo yombepo ndjoka ya lunduluka, oshoka ohaku kala kwa talala noonkondo naantu ihaya yogo naanaa pethimbo lyuutalala.

Mekwatathano nombaanga yotango yopashigwana, ongodhi ndjoka opo ya pitile yoshihako sheyapula omulongo nahamano yuunenempungulilomauyelele ethele nomilongo mbali nahetatu, monghashingeyi ondando yawo oya shunithwa pevi. Monale ongodhi ndjika owa li to yi landa N$ 23 499, ihe mongashingeyi oto yi landa owala koN$ 21 999.

Etambakanitho lyoshimaliwa ngele owuna oshimaliwa sho shilongo shimwe ihe owuli moshilongo shilwe wahala okushi longitha nena owuna okuya kombanga opo wukaninge etambakanitho nombanga. Oshimaliwa shoye ohashi lundulilwa nduno mwashoka shoshilongo moka wuli opowu vule oku landa.

Esiku hali ithanwa etitano eluudhe ano o'Black Friday' olyo esiku moka oondando dhiinima oyindji momahala gomalandithilo ga yoolokathana hadhi kala dha teyelwa kongolo. Esiku ndika oha li kala ko aluhe metitano lya hugunina lyo mwedhi omutimulongo na gumwe omvula kehe.

Uuna wahala oku landa ihe kuna oshimaliwa shomoshilongo moka wuli nena ito vulu sha. Onkene owuna okuya kombanga opo wuka ninge epingakanitho lyoshimaliwa. Oto gandja nduno oshimaliwa shoka wuna kombanga yo ombanga tayi kupe omwaalu goshimaliwa shoka wa gandja shili moshimaliwa shoshilongo moka opo wu vule okulanda.

Pulakena, oto vulu oku sindana no mbaanga yo Bank Windhoek izi wallet. Oshimaliwa osha li sha adha ndje ndi li mompumbwe yasho. Onkene onde shi longitha oku landa oompumbwe dhandje dhomegumbo, nonda li nda pandula unene.

Elongitho lyokompiuta olyo omukalo gwopautekinolohi gwa simana notagu dhana onkandangala monena. Ookompiuta ohadhi longithwa konyala moombelewa odhindji moshilongo, oku pungula omauyelele ga yoolokathana. Ohadhi longithwa wo moosikola, momukalo gwoku longa oshowo gwokulongwa.

Aaleli yatatu yotango yaNamibia. Tatekulu Sam Shafiishuna Nuuyoma, tatekulu Hifikepunye Pohamba natatekulu Hage Geingob naya vululukwe nombili.

Iipilangi oyo iihongomwa hayihongwa momiti dhayoloka thana, iipilangi oya simana oshoka ohayi longithwa mokutunga omatungo osho wo mokuninga iipundi niitafula , opo iipilangi yikale yakola nawa yo oyalike kuuhwa una yalongithwa momatungo ohayi ngwayekwa omaholi.